Zvikora zvendumure zviri kudetsera pakuwaniswa kwefundo kuvana vadoko padera pazvo vanodzidziswawo mitambo yakatsaukana.

Fundo yendumure yakakosha maningi pakuti inobeura pfungwa dzehwana huchiri hudoko uye inowanisawo nguwa yekuti hwana uhu hutambe

Zvikora zvendumure ,zvinoita kuti ,vana vafunde vachiri vadoko, uye kuti vakone mitambo yakatsaukana, yavanoita kuzvikora.

Zvikora zvine chekuita ngendumure, zvirikuita mushando wakanaka wekudzidzisa vanava kukosha kwekushamba mawoko vasati vadlya kana wo vabva kuchimbuzi.

Zvikora zviri kuita mushando wakanaka wekuwanisa huwana unofunda mvura yakawanda uye yakachena yekuti varambe vakashambidzika.

Zvikora zvendumure zvinodetsera maningi pakuvhurwa kwepfungwa dzevana vadoko pakuita zvamabhuku pamwechete netsika namagariro.

Chikora chega chega chinemuono wachinonyora choisa pamhene kuyitira kuti vanofunda vayerenge vaziye zvavanotarisirwa kuita kana vari pachikora.

Zvikora zvepashi inzvimbo inosise kugara yakachena kubudikidza ngekusimwa kwamapundo aya anozochekererwa, zvinoita kuti nzvimbo igare yakashambidzika.

Zvikora zveshe zvine mushando wekuona kuti vanofunda vabeurwa pfungwa pamwe chete nekudzidziswa magariro akanaka mundaraunda.

Kuti vana vafunde zvakanaka muzvikora panofanirwa kuve panezvikwanisiro zvinosanganisira madhesiki, mabhenji uye pekunyorera

Ikodzero dzemwana yeshe zvisinei nekuti murombo ere kana kuti mupfumi. Kuti akwanise kuenda kuchikora kwanondofunda zvamabhuku.

Zvikora zvega-zvega zvinokurudzirwa kuti zviwanise vanofunda mvura yakawanda uye yakachena yekuti vakwanise kugeza mawoko pamwe chete nekumwa mvura yakachena.

Maticha ane mushando wakanaka wekudzidzisa vana kugadzirwa kwezvikwanisiro zvinoshandiswa mukufunda zvinosanganisira mawachi.

Mishina yamakombiyuta yava kuwanikwa muzvikora zveshe kutangira zvepashi kusvikira zvapadera zvinoita kuti tsvakurudzo mukufunda ireruke.

Muzvikora zvega zvega zvine vantu vakazvipira kuita mishando yekuramba vachiona kuti ndaraunda yakachengetedzeka here uye yakashambidzika.

Zvikora zveshe zviri kukurudzirwa kuti zvive nepekushamba maoko panenge pachibuda mvura yakawanda uye yakachena kuitira kudzivirira mikuhlani.

Nharaunda yega yega inosungirwa kuti ive nechikora chinotangira pashi kusvikira zvepadera izvo zvinodetsera vana vanogara munzvimbo uye dzakakomberedza.

Zvikora zvisinei nekuti zvirikuri zvakuwaniswawo mwenje yamagetsi zvinoita kuti vana vakwanise kushandisa mishini yakaita samacompiyuta.

Ikodzero dzemwana weshe kuti awaniswe mukana wekuenda kuchikora uko kwanondo dzidziswa kunyora pamwe chete nekudhirowa mipikicha

Maticha muzvikora vane mushando wekudzidzisa vanofunda maererano nekunyora, kuerenga pamwechete nekudhirowa mipikicha.

Kune vashandi vakazvipira muzvikora zvapashi kuti vadzidzise vana vadoko maererano nezvemabhuku vashandi ava maticha pamwe nemahedhimasita.

Zvikora zviri kuita mushando wakanaka pamusoro pekudzidziswa kwamabhuku vanofunda varikudzidziswawo kukosha kwekusima miti inozodetsera mundaraunda.

Zvikora zvegazvega zvinopa muono wazvo wazvinoda kuona pavanhu vanofunda zvinosanganisira kuva nevana vanogarika navo zvakanaka munharaunda.

Zvikora zvirikuitavo mushando wakanaka vekubeura vanofunda pfungwa. Pamusiro pazvo varikudzidziswavo mitambo inosanganisira kutamba bhora.

Mitambo yakawanda yavakuitwa muzvikora zvinoita kuti vanofunda vakure vakagwinya uye kuti mwiri irwise mikhuhlani.

Muzvikora munematicha vakazvipira kuti vafundise vana maererano nezvamabhuku uye kuvafundisa kuerenga kana kudhirowa.

Zvikora zvine mushando mukuru wekudzidzisa vana maererano nekunyora kuerenga kudhirowa pamwechete nekutamba mitambo yakatsaukana.

Michini yamakombiyuta yadetsera maningi muzvikora pakuita tsvakurudzo iri maererano nezvevanofunda zvinoita kuti kufunda kureruke.

Zvikora zvepadera, zvakaita semasekondari namayunivhesiti vanodzidzisa zvamabhuku padera pazvo, vanodzidzisawo zvamaoko zvinosanganisira kurapa mhuka.

Zvikora zvepadera zviri kuita pundutso munyaya yebudiriro kubudikidza nekufundisa vanofunda mishando yamaoko inosanganisira kuruka bvudzi.

Zvikora zvepadera zvava kuita mushando wakanakisa pamusoro pekudzidzisa mabhuku vanofunda vakudzidziswa mishando yamaoko yakaita sekugadzira mabhasikoro nemotokari.

Zvikora zvapadera zvakaita samasekondari inzvimbo inoita kuti vanofunda vave neruzivo pamusoro pezvakawanda zviri mumabhuku uye zvemishando.

Zvikora zvapadera zvinosanganisira masekondari nama koreji. Vari kuita mushando vakanaka pamusoro pekudzidziswa kwemabhuku. Vari kudzidzisavo zvekubika zvinoita kuti mishando ivhurike mangwani.

Muzvikora zvepadera vanofunda vava kudzidziswa mishando yavo zvinoita kuti ramangwana ravo rive rakajeka nekuti vanenge veyiziya mishando yavo.

Zvikora zvapadera kubva kumasekondari kusvika kumayunivhesiti pamusoro pekudzidzisa mabhuku zvavakudzidzisawo mibato yamaoko inosanganisira kugadzira mishini .

Zvikora zvepadera zvakaita semasekonari padera pekudzidzisa mabhuku variku fundisawo zvine chekuita nekubika zvinoita kuti mushando ivhurwe mune ramangwani.

Zvikora zvepadera zvavandudzika mukore uno pamusoro pekufundisa mabhuku maticha akudzidzisa mushando yamaoko inosanganisira kushanda nemichini.

Pamusoro pekudzidziswa kwamabhuku, zvikora zvakawanda zvapadera zvaakuita pfundutso panyaya dzekufundiswa kwemishando yamaoko.

Zvikora zvakaita samasekondari zvirikudetsera maningi pakubeurwa kwepfungwa dzevanofunda pamusoro pezveupenyu uye mishando yavanonozoita mangwani.

Muzvikora mavanebudiriro yakakura. Padera pekufundiswa kwemabhuku, vanofunda vakudzidziswawo mabasa amaoko akaita seekurima.

Zvikora zvepadera pamusoro pekudzidziswa kwamabhuku zvaitawo pundotso mairirano nekudzidziswa kwevanofunda mitambo yakatsaukana.

Ntaraunda yega yega inotarisirwa kuti inge ivenechikora mudhuzemwo kuitira kuti vanofunda vasahamba nzendo dzakakurisa kuti vasvike kuchikora.

Nharaunda yega yega inosungirwa kuti ive nezvikora zvakasiyana siyana zvinosanganisira zvesekondari kuitira kuti vagari vadetsereke pakuwaniswa kwefundo.

Zvikora inharaunda inosungirwa kuva yakashambidzika kubudikidza nekutsvairwa uye kusimwa maruwa pamwechete namapundo anochekererwa .

Zvikora zvesekondari zvirikuita mushando wakanaka maningi. Padera pekudzidziswa kwamabhuku, maticha arikudzidzisawo vanofunda zvemitambo yechinyakare.

Zvikora zvapadera zvaita pundutso yakanyanyisa munyaya dzezveufumi nekuti zvakudzidzisa vanofunda mishando yamaoko iyo inozodetsera nyika paupfumi.

Zvikora zvakawanda zviri kuita pundutso panyaya yebudiriro pakuti vana vanovhurwa pfungwa, pamwe chete nekudzidziswa mishando yamangwani.

Zvikora zvama Sekondari zviri kuita mitambo yakatsaukana inosanganisira kutamba bhora, zvinoita kuti vanofunda vakure zvakagwinya.

Zvikora zvepadera zvakaita semasekonari zvinodetsera maningu kukudzudziswa nevanofunda uye kubeurwa njere maererano nezvehupenyu.

Zvikora zvega zvega zvine mbatso inenge yakarongedzwa mabhuku akasiyana siyana. Zvinoita kuti vadzidzi vawane mabhuku ekuverenga.

Michini yakaita samakombiyuta namapurojekita iri kudetsera maningi muzvikora pakuwanisa ruzivo kuvantu vanofunda.

Zvikora zvesekondari zvirikuita mushando mukuru wekufundisa vana vachibeura pfungwa dzavo kuti vave vantu vakanaka mangwani.

Zvikora zvakawanda zvamasekondari ,zvaitawo budiriro munyaya dzekufundisa muntu weshe ,zvisineii nekuti murombo, mupfumi kana munhu akaremara.

Zvikora zvakawanda zvinoita kuti vanofunda vapfeke zvakafanana kuitira kuti pasava nerusarura pakati pevarombo kana vafumi.

Zvikora zvesekondari zviri kudetsera maningi pakubourwa kwenjere dzevanofunda kuti vave vantu vari nane mangwani vachiitawo mushando yepadera.

Ndaraunda yega yega inokurudzirwa kuti ive nechikora chinoita kuti ive nechikora zvinoita kuti vagari uye vakakomberedza vawane pekufunda.

Zvikora zvakawanda kubva kupiraimari kusvika Kusekondari vanokurudzira vanozoita kuti vapfeke zvakafanana kuitira kuti vasafa nemusiyano kuvanhu vanofundayo.

Muzvikora munebasa rakakura maningi rekudzidziswa kwevanofunda maererano nezvemabhuku padera pazvo vanodzidziswawo tsika nemugariro wakanaka.

Ndaraunda yega yega inosungirwa kuti I've nechikora chiri padhuze zvinoita kuti vanofunda vasahamba nguwa yakareba kuti vasbike kuchikora.

Zvikora zvepadera zvine mushando mukuru wekudzidziswa kwamabhuku Padera pazvo vanodzidzisawo mishando yakawanda inosanganisira kushandiswa kwemichini.

Ikurudziro dzehurumende pamwechete nemapazi anoidetseredza munyaya dzefundo kuona kuti zvikora zvepadera zvine zvikwanisiro zvinoita kuti vantu vafunde zvakanaka.

Nharaunda yezvikora zvapadera inoramba yaka shambidzika kubudikidza ngekutswairwa, uye kusimwa bundo rinenge raka chekererwa zvakanaka.

Mishina yamakombiyuta pamwechete namapurojekita iri kubetsera maningi muzvidzidzo kunyanya muzvikora zvamaunivhesiti.

Zvikora zvapadera zvirikuvanisa vanofunda mhatso dzekuti vagare munguva yevanenge vari pachikora, vachita zvidzidzo zvavo.

Zvikora zvapadera zvakuvanisavo vanofunda pekuti vagare zvichita kuti vaone nguva yakawand,a uye yakakwana yekuti vaverenge mabhuku avo.

Mishina yama compuyuta ,yadetsera maningi kunyanya kuzvikora zvepadera pakuita tsvakurudzo maererano nezvavanofunda.

Zvikora zvapadera zvinosangansa vanthu vanobva kumarudzi akasiyana. Vanthu vachidzidzira maererano nezvemabhuku uye tsika dzakatsaukana.

Zvikora zvega-zvega kunyanya zvefundo yepadera, zvine zvikwangwari peshe-peshe, izvo zvinoratidza vantu kwekuyenda kuti vasarashika.

Zvikora zvepadera zvakuwanisa vanofunda pekugara zvichiita kuti vawane nguwa yakakwana yekuerenga mabhuku vachizobudirira muzvifundo zvawo.

Zvikora zvapadera, inzvimbo iyo inoitwa zvekupakurwa kwenjere kubudikidza namaticha vakadzidzira mushando uyu kwamakore akawanda.

Zvikora zvepa dera zviri kubetsera maningi kunyaya dze zveupfumi nekuti zvine mushando weku beura pfungwa dzavano funda maererano nemishando yaka tsaukana.

Zvikora zvepadera zvine mhatso dzakavakwa zvakanaka zvinoenderana nemukore uno uye ntaraunda dzepazvikora idzi dzakashambidzika.

Zvikora zvapadera zvabudirira mukore uno kubudikidza nemishini yaveko inosanganisira makombuta ,mafoni zvinoshandiswa patsvakurudzo yezvanofunda.

Zvikora zvapadera zvakaita samayunivhesiiti, zviri kudetsera maningi pakuona kuti vanofunda vabeurwa pfungwa maererano, nemishando yavachazoita mangwani.

Mushando wehurumende, pamwe chete namapazi anoyidetseredza kuwona kuti zvikora zvepadera zvinembatso dzinoenderana nomukore wuno. Uye ndharawunda dzakashambidzika.

Zvikora kunyanya zvepadera zvinezimhatso ziguru rinenge rakaiswa zvihlayo zvakawanda zvinoita kuti vanofunda namaticha nevanokokwa vasangane nguwa imwe chete

Zvikora zvapadera zvinodetsera maningi pakuwanisa pfuma yemuofungwa kuvantu vanofunda naizvozvo muntu weshe unokurudzirwa kuti aende kuchikora chapadera.

Muzvikora zvega zvega kunyanya zvepadera zvine mbatso yakatutirqa uye kurongedzwa mabhuku zvinoita kuti vanofunda vawane zvekuverenga

Zvikora zvapadera zvinembatso dzinenge dzakaiswa mabhuku akawanda uye amarudzi akasiya kuti vanofunda vawane zvekuerenga.

Zvikora zvapadera zvine zvikwanisiro zvinosanganisira zvimbuzi nepekugezera panogara pakachena kuitira kudzivirira mikuhlani.

Mushando wovakuru vemayunovhesiti kuona kuti vanofunda vave vakachengetedzeka kubudikidza nukuvapa mbatso dzekuti vagare munguva dzavanenge vachifunda .

Zvikora zveshe kubva zvepashi kusvikira zvepadera zvinenge zvine zvikwanisiro zvinosanganisira mabhenji uye pekunyorera vantu vachifunda.

Zvikora zvepadera zvinosise kuramba zvichiandudzwa kubvawo kumbatso dzekare kare dzichiakwa mvatso dzinoenderanawo nemukore uno kuti vanofunda vafunde zvakanaka.

Zvikora zvapadera zvino fundisa zva mabhuku pa musoro pazvo vano itawo zve mibato ya mavoko uko kwavano dzidza zvinoita kuti mishando yavo izo jeka ra mangwana.

Vanofunda muzvikora zvapadera vakuwaniswa nguwa yakareba uye yakakwana yekuti vaerenge mabhuku avo kubudikidzwa ngekuti vanenge vapuwa pekugara veifunda.

Ntaraunda dzezvikora zvapadera dzinenge dzakarinaa maruwa anoita kuti pave pakanaka uye pakajeka zvichiita kuti panakidze vanofunda apapo.

Zvikora zvapadera zvine mhatso dzinenge dzine zvikwanisiro zvinoita kuti vanofunda vakwanise kuita tsvakurudzo pamwechete nekugadzira zvinechekuita nemishonga.

Zvikwangwari muzvikora zvapadera zvinoiswa munzvimbo dzakasiyana-siyana dzinosanganisira pambatso, pamwe pacho pambuti uye pamasimbi.

Ufumi hwenyika yega yega hunoonekwa nekuda kwekudzidza pavagari vayo naizvozvo fundo yapadera inokurudzirwa kunyanya pakufumisa nyika.